Paɣa sara n zayaŋɔ bɛ yɛla bɛ kaya ni taada nɛma ka yɛ daliya sabinli ka gbubi bin piɛli o nuuni ka shɛb bɛ nyaanŋa ka yɛ daliya piɛla ka di gabisi gabisi bin sala doo gobi chinchini ka zan liiga pa o nyaanŋa ka do so zaya kabi yɛ daliya

Kom n doya ŋo ka ship nim bɛ kom ŋo puuni di luɣuli zuɣu tihi nyɛla din ʒɛya ka lora bɛ tihi ŋo gbunni di luɣuli zuɣu jiranbiisa n ʒɛya ŋo shiipi nim ŋo shɛli nyɛla zaɣ piɛla ka shɛli nyɛ zaɣ ʒiɛ pool n saya ŋo laati pool n nyɛli

Paɣa n ʒiya ŋo achomo n bɛ kpam puuni gaɣa dozim n ʒɛya paɣaba ayi nyɛla ban ʒi pilli zuɣu ka yino gbubi bia ka bia yino ʒi n baɣa daɣu dundo daa n boŋo ka bia ʒɛ di gbuni ka nyili o nyina piɛɣu n tamya ŋo di tamla kuɣuli zuɣu

Daa puuni n boŋo paɣaba nyɛla bin bɛ daa ŋo puuni boraadɛ nyɛla din pa teebuli zuɣu zaham bɛ tahapoŋ ni n tamya naanzuu gba nyɛla din pa teebuli zuɣu alibarisa gba nyɛla din biɛni ka piɛɣu tamya jiranbiisa gba nyɛla din ʒɛ daa ŋo puuni

Loori n wurim ʒɛ palli yaɣali ka mɔri ʒɛ di tooni loori ŋɔ nyɛla din ʒi ʒili dabba ata ʒɛ loori ŋɔ tooni do yino pilila hɛlmɛnt dozim doo ba moto bɛ palli ŋɔ zuɣu ka tihi bɛ palli ŋɔ yaɣali loori ŋɔ nyaangi nyɛla loori shɛli din ʒɛya ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ

Taabo nim n doya ŋɔ yili taha n wurim paapu nyɛla din doya ka kanka doya yili piɛlli nyɛla din bɛ taabo nim ŋɔ luɣuli zuɣu ka di taha nyɛ zaɣ ʒiɛ soŋ n bɛ taabo nim ŋɔ zuɣu

Dabba ata n ʒɛya ŋo bi gbubila pai dibaayi yino yɛla daliya dozim ka di koɣali zaɣ nuɣso tihi nyɛla din sa bi nyaanga kodu tihi nyɛla din saya bi luɣuli zuɣu kom n doya ŋo yino sola jinjɛm sabinli ka pili zipiligu zaɣ tankpaɣu ka di niŋ zaɣ dozim mori n do bi ni ʒɛ luɣu shɛli polo ŋo

Vakaɣala n doya ŋo ka bihi do kom gbuni bi zaŋla boɣati dibaata tim kom ŋo puuni ka pai gba bɛ kom ŋo puuni so so chinchini ka pili zipili sabinli yino nyɛla ŋun yɛ daliya dozim ka yino yɛ suyeeta ka di nyɛ zaŋ nuɣso

Paɣasara n tam palli zuɣu ka loori bɛ bi nyaanga loori dozim ni loori sabinli paɣasara ŋɔ nyɛla bin gobi chinchina bi nyoɣu tarisi ka yɛ cheeni nima bi ʒila tahapona ka di pobi roba nima tihi nyɛla din bɛ ni nyaanga ka yili ʒɛya

Bipuɣunbili n ʒɛya ŋo ka nyaɣa luŋ o yaɣasa ni o nyaanga paɣa ʒɛya so chinchin niɛma ka bidib bili ʒɛya n so jinjɛm nuɣso ka yɛ daliya piɛlli ka di boogi zaɣ sabila sabila paɣa so nyɛ ŋun ʒiya ka o naba yina ka bia ʒi o naba zuɣu ka so chinchini

Silmiin paɣa n ʒɛya ŋɔ ka bihi bɛ o gbuni o nyaanga dikpuni piɛlli biɛni ka sabbu sabi pa dikpuni piɛlli ŋɔ zuɣu sabbu ŋɔ n nyɛ puuo gavina dikpuni ŋɔ yaɣali nyɛla zaɣ sabinli bia so zaŋ o nuhi laɣam taba n zaŋna ti saɣasi o noli dɛdɛ ka yɛ daliya ʒiɛ ka namba sabi pa daliya ʒiɛ ŋɔ zuɣu

Paɣa n ʒiya ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahapoŋ tamya suu nyɛla din pa teebuli ŋo zuɣu kurifooti n ʒɛya ŋi ka duɣu tam kurifooti ŋo zuɣu ka sala bɛni paɣa maa ʒila dikpuni gbuni paɣa maa nyɛla ŋun yɛ chunchini niɛma ka piri zaɣ piɛlli ka di zuɣusaa niŋ zaɣ sabinli